Omushaija eyemereire omu musiri gw'omuceeri akiiriize emiceeri omu mukono gwe gwa buryo na bumosho

Abazaani b'omupiira abamwe bajwaire yunifoomu eri omu rangi y'omucungwa abandi neeyera bari omu kishaayi ky'omupiira nibazaana omupiira.

Abaana bato barikuhika mushanju bari omu kishaayi ky'omupiira nana omwegyesa waabo arikubatendeka okuzaana omupiira

Siripa zikozirwe omu bendeera ya Uganda, zitungikiraine aha mutwe gw'ekibaaho.

Engaro z'abantu , ezimwe z'omuntu muntu mukuru Kandi ezindi ez'omwana muto, ez'omwana muto nizita ebintu omu z'omuntu mukuru obwo ez'omuntu mukuru zitegire kwakiira ebi omwana muto arikumutamu

Omuhanda gwakorasi niguraba ahagati y'akatare kebintu Kandi obwe harikurabamu boda boda na motoka.

Oruguuto rwa maramu rukuraba ahagati y'amaka g'abantu, ruriho abantu n'ebiruka, nibarutamburiraho.